Owezempilakahle uhlola umuntu emvule emlonyeni ugqoke imask lezembatho ezilombala wesibhakabhaka.

UMongi labongokazi bahlinza umuntu ukwenzela ukuthi bamlaphe bamkhiphe okuhluphayo emzimbeni.

Owezempilakahle ohlola umuntu emlonyeni ugqoke impahla ezilombala wesibhakabhaka uzivale nge-mask.

Abezempilakahle bayenza umkhankaso wokuhlaba abantu esigabeni. Bagqoke impahla eziyi blue.

Abongi labongikazi abasesbhedlela abasebenzayo begqoke impahla ezimhlophe nke. Bevale ama mask.

Imuli: ubaba lomama labantwana abakhanya bethokozile, bejabulile, bechelesile umntwana ehlabela.

Omongi labomongikazi abathethwe impikitsha beseceleni kwebhakani elezempilakahle. Bagqoke okumhlophe lokuyi blue.

Owesifazana ulukile kodwa ukhanya ekhangele phansi ekhathazekile, edidekile, ngemicabango eminengi nengi.

Umuntu wesilisa ohleziyo phandle obukeka engela ndawo yokuhlala ngenxa yokungcola kwakhe lenwele zakhe ezingagelwanga.

Abantu abahlanu, bahlezi bayaxoxa. Ngemva kwabo kulezihlahla eziluhlaza tshoko. Esinye sazo ngesebhanana.

Umama ulaliswe esibhedlela uhlezi uyahlolwa ngudokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe, umbhalela ebhukwini.

Abantu abathathu obaba ababili umama oyedwa abakhanya bekhangele okuhlekisayo okujabulisayo.

Indlela ezitshiyetshiyeneyo ezingamatshumi amabili ezokugeza izandla ukwenzela ukulwisana lemikhuhlane.

Ngibona amaluba aluhlaza, ilawn eluhlaza. Ekucineni komgwaqo obhadwe ngesamende.

Abezempilakahle abayenza umsebenzi wokuhlola igazi okuthiwa ngamathesti elabholithori.

Amabhuku amanenginengi asendaweni lapha agcinwa khona, okuthiwa kuseLibrary. Manengi ambalwa.

Isibhedlela esikhanya silamaluba aluhlaza esiyakhiwe ngezitina ezibomvu safulelwa saba lamakhulusi.

Umuntu okhanya ehlolwa i (high blood pressure)ngu mongikazi ogqoke okubomvu lebhatshi elimhlophe.

Umuntu wesifazana okhanya engani uzwa ubuhlungu eqolo ,ulibambile kukhanya esizwa ubuhlungu kakhulu.

Inyawo lezandla ezimbili kukhanya engani umnikazi wenyawo lezandla uzwa ubuhlungu enyaweni yikho eziphulula.

Ngumfanekiso otshengisa ngaphakathi kukamama ozithweleyo. Isibeletho esilomntwana phakathi.

Imihlobo yemitshina emawofisini etshiyeneyo. Ifoni endala, iCD player endala, iFax machine endala.

Umongi wezempilakhle oyenza amathesti ogqoki imaskhi yokuzivikela emikhuhlaneni.

Umtshina okhangelwe ngababili abezempilakahle omunye ugqoke okubomvu omunye ugqoke okumhlophe bonke bavale ngama maskhi.

Abantu bamelele ukuzohlolwa ngudokotela ,omunye wabomama uhlezi uyahlolwa ngudokotela abanye belindile.

Isikhwama segazi esifakwe emuntwini odinga uncedo lwegazi esibhedlela iblood transfusion.

Lapha kulamaphilisi angamatshumi amabili ahlala ebhokisini elilombala oyigreen. Amaphilisi ngawomuntu obulawa yisisu.

Indawo egcina imithi lamaphilisi amanengi nengi atshiyeneyo alembala etshiyeneyo lemisebenzi etshiyeneyo.

Umuthi otholakala embodleleni elombala othubileyo obhalwe kuthwa yi-Enflurane.

Umuthi oyenza abantu babelempilakahle behlale belamandla amatsha, behlale belempilakahle njalo bejabulile.

Umuthi owezifuyo osephepheni elilokumhlophe lokuluhlaza obhalwe ngamabala amnyama ofanekiswe ukuba ngowezifuyo.

Amaphilisi asebhokisini alitshumi asebhokisini elimhlophe lelilombala owesibhakabhaka abhalwe ngeblue.

Amaphilisi owokuncedisa ukuhamba kwegazi, lisiya engqondweni ,emthanjeni yengqondo. Anathwa ngabantu abangadliyo inyama.

Amagabha amabili alomuthi wejekiseni afanekiswe lamaphepha amhlophe abhalwe ngokumnyama

Amagabha omuthi amane ,alezivalo ezilombala ,obomvu ,oluhlaza lowombala wesibhakabhaka oyi blue.

Ubaba lomama bahlezi ewofisini lomongikazi. Babhalelwa ephetshaneni elimhlophe.

Izithelo, amaqanda, inyama, inhlanzi amazambane, amaqanda, uchago: ukudla okwakha imizimba kodwa.

Uhlelo lokuthakazelela iminyaka elitshumi lanhlanu yokuhlatshwa kwabantwana olulabantu abazokhuluma abane.

Abantwana abahlezi labomama babo baholiswa ukudla lokunathwayo, banengi kakhulu.

Inhliziyo ezithokozileyo ezifanekiswe ngomama labantu ababili abathokozileyo.

Usana olusebuhlungwini olulimeleyo lwaselufakwa amalembu okuvikela izilonda zalo.

Ubaba ogqoke okumnyama uzoletha igazi lakhe ukuthi lizohlolwa aphinde alilethe eli donater.

Abongi bahlola imitshina ingakasetshenziswa ebantwini ukwenzela ukubona ukuthi isebenza ngendlela.

Ibhakane lalapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Lapha okubhalwe ngombala aluhlaza ukuthi Calabria Pharmacy.

Isakhiwo eside esilamafasitela amade njalo esikhanya silemota eziphandle kanye labantu abame phandle kwalesisakhiwo.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ukhuluma labantu ebalimukisa ngezempilakahle.

Kukhuthazwa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni weCovid 19 lowengculaza. Kulamamask.

Umuntu ofanekisiweyo ungani utshaywa likhanda njalo ugcwele amabalabala izilonda emzimbeni wakhe.

Kulabantu abadlala bephakamisa insimbi, kulabadla umdlalo wenguqu, owebhola lenyawo, kulabantu abadlala icricket.

Umtshina okuhlola indlela igazi elihamba ngayo emzimbeni, kulekhomputha, kulomtshina we high blood pressure.

Kulemtshina ekhanya ilemibala ephambikwayo eyezitho zemzimba yabantu ehlola imzimba yabantu ngangaphakathi.

Umtshina ohambayo olamavili amane, olekhompiyutha, olendawo lapho umuntu ayenelisa ukubona khona.

Iwofisi yoMongi kumbe uMongikazi kumbe ekaDokotela, eletafula emhlophe elemtshina ngemva kwetafula yakhe.

Isihlahla sokhula esiluhlaza esitholakala simila phandle ngesikhathi sezulu yiso esgcweleyo lapha.

Lapha ngamahlamvu asesihlahleni alombala oyi green ,ngamahlamvu esihlahla somgwava

Amahlamvu asesihlahleni alombala oluhlaza afika phose amatshumi amabili ngokubalwa.

Amagcobo asegabheni elimhlophe ahlaliswe phezulu kwehlamvu eliluhlaza uhlamvu luphezulu kwesigodo.

Inkotha eziluhlaza eziphambi kwendlu lapha okuhlala khona abantu ,phambi komnyango oyi blue.

Kuvunwa izihlahla ezelaphayo ezilamaluba akhanyayo ezilombala oluhlaza lomama ugqoke okuluhlaza.